imo balimo bakelema basitamile bali huhupa tsingoma bandi berekehele huhina kamahino kawe kenjawulo kesi ihamanyile tawe

Ano iliwo bibyombeko bidatu, shidwena bemisile ipikipiki mulyango, ishindi shishigule nenga she gamatafali. ishindi shamwalo she gamatafali aliyo abantu abikale mwisina mwe shimuli ni katindilo kaliwo ni bupande butebe buli awo bwesi bali kugulisa.

Eno eli imotokha indwena isutile kamatore numundu mutela nga akonele, ukundi emile, ili kulukudo ili khukayila mushifo shesi ikhamanyila tawa.

Eno kumuzinga kwe nzushi nga kulimo kamaana kesi inzushi ibikhamo bubushi.

bano abandu balikhumukholo gwawe balikhukhupa tsingoma bali khushina khamashino khawe kheshimikholo sheshi kuka shaawe nabonawo ni tsinzu nabona bebowele bukhongwe bandi bekhale balambisile

Umusetsa mutwela e'mile khulwanda alolele lwangelekha isi kametsi kali ali nikumuloba, ali khuloba tsi ng'enni

Zino zinkafu zibili zimikile baziboyele migosi munziga ndwena yagonele asi ni ngokho idwaya nga baziboyele amulyango. Anyuma wene wo gamadote galiwo, inzu yawe iliwo bayombekele liba.. iye gamabbati nenga indala ishili kuwa da bashili kujimaliliza da.

Eno inyeni yesi balanga bati isabulenya oba nambeele bagisungile yalebalebesele gumutwe yasi

Shino shisali, shibila, shilimo bisala, kumumu kwarurire netayi ubona ligulu buwanga

Bano basetsa babili bamile nga bakhupilewo khatindilo khawe balikhukulisa ibindu byawe byesi bakhola ni khamakhono nomendi inga shishibo kamafumo nibuyingo ni ki mishendo

shino shirimba shemilemo tsimotoha tsenjawulo shemilemo babandu bejawulo batseza ni bakhasi shilimo ibyombekho bye zinjawulo nga bilala bye tsi golofa bindi bili bye tsi golofa taawe

Shino shili shisali shilimo bisaala byonyene hakari habyo lugudo luliwo shintu shili khubonekhelawo shiwanga nendi ingaki wabayo lukingi

Khano batsetsa bataru babili benamilile khushijele sho woshawe balikhushibowa ibandeji shilikho shilwale

Ano umulebe mutwela emile eboyile bikwaro mukhono asutile ichupa iye kametsi aambile imimbo eboyile khatambala khabimba tsimoni ali nga uli ukhwayisa khusyakhusi isho.

khano kamato kataru kali khunyatsa hakari yabawo ni binyunyi bili khubambulikha nga bitsa khukwa mumetsi bitsa khuwetsa shekhulya

Lino likulanilo lye ibindu byesi bakholela neki mikhono bye khukulisa nga wakulile watimba munzu.

Kano koosi kali kamasuswa, khakhukalange khuli kamakelenda nenga kabakamasuswa kesi khumila nga khwetsinile.

tsino tsili tsishenene nga batsirusakileho kamafumbwe kayo balinga bali khutsihalanga khu lukhalangilo lwatso nishisaala.

Eyi imeza iliko bitabo ni shifotooti ni litunda lili ku sowani ni bilyo nga babimbileko.

Ano basetsa babili bali khulyato akari wenyanza bali ukhwifuga.